Kee deh ab janha bu tahaw la muge sol bazin, bazin bu blue waw teyeh kalpeh teye posam se lohou chamunyem muge tek lohou ndeyjorr se birr ba yage giss motor bu hauha nele se ganaw ak motor bu njol waw ak amna bena wa ju tahaw sol short ak muba ak dalla.

Lideh jakhatu tubabla munge am kula bu werta, werta bi dafa khawa bula tamit munge amlu move

li dee jorom nyeeti buteeli diwtiir la fi giss, bena bu jakka si kanam ni waa janko teey, si lokho chamuge ba munfa takka munturr bu niol. li lagn nyu wakh diwtirr.

Nyi deh i i soldarr nyu tahaw lenj, i soldarr yu tahaw nyungi tek sol sen mbahanai Yulen d arr nyungi teyeh sen nganai yit nyungi tahaw. Waw teyeh sen nganai tahaw nung wara tahaweh ak sen dala.

Li dey yapa la, yapii xàr bu gigeen ñing ko teyeh ak loxo camooy loxo ba'ngi am montórr. Benna kilo la nak mugii jarr jurom mi témér ak ñaari fukki dalasi.

Li dafa melni ap hotel la hotel yagi giss folowa yang si suuf tah bi si kaw si degi bi ak si suut si kaw coco yagi nele ak lampa si birr di taal ar restaurant la wala mann mako oyeh hotel ap restaurant moi fo nitt yi di demeh leka jenda leka mana emm sen mbuba enjoy.

Li app tabul bu tegeh la tabul bi da melni lu am Seth sey kaw tabul bu nyuul la ak togu bi togu bi tamit bu nyuul la amna yenen bagas yeleh sey ganaw feleh sey ganaw Yangi am yenen buntu fofu ak yenen werr setu i togu ngi nonu sey ganaw ak yenen machine tegeh kai dehgeh bagas sey container.

Lii dëë ab pilëën la, pilëën bu taxaw am na ab waaju taxaw si bunti pilëën bi. Waaw pilëën la, pilëën bi taxaw na, ci eyaapopt bi, wara depaar, Wala taxaw. Luy wacee bagaas laay niru.

Ii dee, lii la ñoo wax naan mburru. Naan mburru bi nak, mu ngi am dooñgi si biir, buy lañge ko defaree. Dooñgi bi maalo la. Waaw, ñung ko def si wéñgi bool bu weex ak kuddu. Naanburu, lii lañuy wax naamburu